Latishshu maayi horo aano? Kowiicho leeellano hijaari maayi horo noosi? Konne hijaara loosino mancho mayiine woshshinanni ? konni hijaari giddoonni afamannorichi hiittooho?

tini daganna maate maa assitanni afantanno konne darga?, konne darga noo maate kiiro me''ete?, tini maate hiikko darga afantanno? kowiicho mayi hasaawa assinanni hee'noonni?

Poletikaho yaa mayyaate? Kowiicho afantanno poletiku massagaano su'muwa aye"oti kuni poletiku massagaano maa assitanni nooreeti? Insa horonsidhino uduunnichi maati?

Tini baada xagga su'mi maati? Tenne baadi xagga marichira horonsi'nanni? Tini baadi xagga hiikko fultanno? Iso xagga tenne worroonni uduunnichi maati?

Kuni minunna gallanni mini hiittoo uduunnichinni loonsoonniho? Konne mine marichira horoonsi'nanni? Iimasi buurroonni kuuli dani hiittooho? Konni minu waalchira afamanno manni me"eho?

kowiicho mannu maa godo'lanni no kowiicho misilete mannu leellanno tenne misilera uddirino uddano dana mitto mittonkanni kuli kowiicho hittoo muro afantanno insa noo dargi mamiichooti?

Sumada mayra horonsi'nanni? konne sumuda may uduunnicho horonsi'ne loonsonniho? Kuni sumudi hiitte uurrinsha xawissanno sumudaati? konni sumududira aanaho horonsi'noonni kuuli hiittoho?

Tenne amma'no su'mi ayeeti? Amma'note minira mannu mayira haranno kowiicho mannu hiikkoye ayyaana ayirrisanni noo yannati?

kuni latishshi horo maati kowiicho huxxa hiittoo garinni huxxinoonni huxxu mule afantanori maati huxxu iimaho suntoonnirichi maati yine woshshinanni

kuni misilete aana la'neemmo sicci maa xawissannonke siccooti? kowiicho misilete aana maa leellishshanke misileeti tenne misile aana noo manni hiitte daga mannaati?

Egenshiishsha marichira horonsi'nanni? Egenshiishsha horinsi'nanni uduunnicho mayinni loonsanni? Konni egenshshiishshi mayi uduunnicho egensiinsanni hee'noonni?

Tenne murote su'mi maati? Tini muro marichira horoonsi'nannite? Tenne muro hiittoo bushshira kayinsoonni? Tenne muro dani hiittooho?

Konne giwirinnu looso hiitto looso yine woshshinanni? Konne giwirinnu loosi mayi horo aano? Kowiicho la'naayi hee'noommoti murote su'mi maati? Tenne muro marichira horoonsi'nanni?

Kuni misilete afamannohu rosu mini hiikkichooti konni rosu minira hoowete buurroonni kuuli hiittoho kowiichira mannu maa assara daanno konne darga hiittoo manni afamanno

Egenshiishsha marichira horonsi'nanni? Kuni egenshiishshi maaho horonsi'noonniho? Kowiicho afantanno muro hiitteeti? Misilete aana nooti hodhishshu su'mi maati?

Koni manchi su'ma mayene woshshinanni ? Loosisi qeechi maati? Udirino udano dani kuuli hiittoho ? Kone mancho odeessinanni hee'noonni yanna hiittote ?

Konne loosu dana maati yine woshshinanni beetto marichcho assitanni no konne darga biinfilleho horonsi'noonnirichchi hiittooho kowiichcho ofollate horonsi'noonnirichchi mayinni lonsoonniho

Konne misilete aana la'neemmo loosi su'mi maati? Beettu maa assanni afamanni no? Konne hodhishshu su'mi mayine woshshinanni? Konne hodhishsha marichira horonsi'nanni?

Konni maxaafi amado hiittoote? Kuni maxaafi maaho horoonsi'nanni? Konni maxasfira buurroonni kuuli dani hiittooho? Konne maxaafa mayinni loonsanni?

Kuni biifinsoonni dargi hiikkiichcho no konne darga biifisate horoonsi'noonni uduunnichchi maati konne mine mayiinni minnoonni iimasi buurroonni kuuli dani hiittooho

Tini odoo mayi umo amande odeessinoonni odooti? Tini beetto loosise qeechi maati? Kuni giddo afamannohu mayi looso loosannoho? Kuni ma yannara loonsoonni loosooti?

Tini hiittenne amma'nooti? Kowiichi misilete me'u manni ofole no? Kunni manni maa assanni no? Kunni manni udirino udano su'mi maati?

Kuni hayyotenna budunni loonsoonni uduunnichi su'mi maati? konne uduunnicho marichinni loonsanni? kuni uduunnichi mayi horo aannno? konne uduunnicho may yannara horonsi'nanni?

Tini daganna maate kowiichcho maa assitanni no kowiichchi mayi owaante uyiinanni mereershaati konne afamannohu marquullu qaaqquulli mageeshshihu leellanno

Kuni boohaarranni mereershi mamaati? Kowiicho amannu tenne seesallitte doogo loonsoonnita yannate garinni mayine woshshinanni? Tenne misilera meu manni no? Kuni manni maa assanni noo mannaati?

Tenne murote su'mi maati? Horosena marichooti? Tenne muro hiikkicho anfanni? Murote dani hiittooho? Tenne muro hiittoo baattora mudhe fultanno?

konne daddalo hiikko daddallanni hee'noonni? konne daddaloho horonsinoonni muro hiittoote? kowiicho mancho maa assitanni no? kawiicho hiittoo owaante afi'nanni dargaati?

Tenne dubbu saaada su'mi maati? tini dubbu saada mayi horo uuyitanno? tenne dubbu saada maricho saga'litanno saadaati?

Konni muuziiqu uduunnichi su'mi maati? Konni muuziiqira meu umi noosi? Konne muuziiqu uduunnicho mayira horoonsi'nanni? Konne horoonsi'nanni dargi hiikkooti?

Kuni kalaqunna qooxeessu hiittooho? Konni qoxxeessira noo muro su'mi maati? Tenne muro marichira horoonsi'nanni? Tini muro roore afantannohu hiikko qarqariraati?

Tenne koatte hiittoo Kuuli noose? Tini misilete la'neemmo koatte meyatinso labbaahu wodhanno koatteeti? Tenne koatte marichinni loonsoonnite?

Tenne gobba saada su'mi maati? Tenne gobba saada marichira horonsi'nanni? Tini gibba saada maa saga'litanno saadaati? Tenne saada dani hiittoo danaati yine woshshinanni?

Tini mini saadaatiso gobba saadaati? tenne saadati horose maati ? tenne saada mayine woshshinanni danise hiittooho? ise marichira horoonsi'nanni?

Kuni baxxino dani uduunnichi su'mi maati? Konne uduunnicho mayinni loonsanni? Konne uduunnicho loosanno mancho maati yinanni? Konni uduunnichi horo maati.

Tenne baadi xagga mayine woshshinayi? tenne baadi xaagga hiikkiicho afi'nanni tini baadi xagga mayi horo uyitanno? tenne baadi xagga worre horonsi'noonni uduunnichi su'mi maati?

Konne kalaqonna qooxeessa hiittoo qooxeessaati yine woshshinanni? Tini baatto mayinni amadantinote? Tenne baatto horose maati? Tini baatto hiikko afantanno?

kuni minenna gallanni mine maa assanni noo mannaati? konne mine mayira minnanni hee'noonni? kowiicho noo manni kiiro me''ete?

Konni hidhishshu horo maati? kuni misileete aana leellanno hodhishshi mageeshshi manna amadanno? konne hodhishsha mayiinni loonsanni? Kuni hodhishshi hiitte gobbara loosamanno?

Tene oddo hiito yanara odeesinooonni odooti? Tene oddo odeesino miidiyi hiikooti Kuni manni maa assani leelanno kowiicho loonsani he'inoyi loosi su'mi maati insa udidhino udanno dani kuuli hiitooho

Tini amma'no hiitteee amma'nooti? mannu amma'note minira maa assara haranno? tenne amma'note nafara mayi afamanno?

Kowiicho misilete la'neemmohu mayi horo aanno uduunnichooti? Kowiicho manchu maa assanni no? Konne uduunnicho mayinni loonsanni? Horosino maati?

Konne kalaqonna qooxeessa maayiine woshshinanni? kalaqunna qooxeessu giddo mageeshshi manni hiitto ikke afamanno? kowiicho misilete la; neemmo manni kiiro bikki mageeshshiho?

Tenne laaloote su'mi maati tenne laalonniti horosena hiittoote tini laalo hiikko darga afantanno tenne laalo lowo yanna marichira horonsi'nanni?

Konne afamino gashshaanchi loosi maati? konni gashshaanchi su'mi ayeeti? isi hittee daga giddo owaante aanno gashshaanchooti? Uddirino uduunni hiittoho?

Misilete aana la'neemmoti hiittenne poletiku uurrinshaati? Misilete la'neemmohu hiittee daga gashshaanchooti? Loosisi dirshi maati? Konne misilete aana la'nanni hee'noommo darga isi maa assanni leellanno?

Tini misilete la'neemmo owaante hiittoo owaante afi'nanni dargaati? Kowiicho mannu maa assanni no? Kuni daddali hiittoo gariinni daddallanni daddalooti? Daddalannohu su'mi ayiiti?